Ompungulilo yoBank Windhoek oyi li yi na ethigathano lyokavoucher koondola omayovi omulongo hoka taku ithanwa Gondwana voucher. Ano shi ninga shoye, ndele toshi sindana po, ohauto yoye mwene wuyi isindanene po.

Uuna toyi moshilongo shontumba owuna oku lundulula iimaliwa yomoshilongo sheni toyi lundululile kiimaliwa yomoshilongo shoka wa ka talelapo. Oshoka ongushu yiimaliwa inayi faathana yo kayithike pamwe.

Ompungulilo yotango yopashigwana ya Namibia, otayi tseyithile oshigwana kutya ngoka ta longo nuudhigu, nayo otaya kwathele woo pangeshefa.

Ompungulilo yaBank Windhoek oyili tayi monika miitayi ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek, Kudu, Katutura. Ano ngele owa hala oku talelapo oshitayi shaBank Windhoek inda momadhina gazi noku tumbulwa.

Ombaanga yoFNB ano ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi kunkilile aanangeshefa opo ya longe nuudhiginini, opo wo ya vule oku ya kwathela.

Iimaliwa oya simana moshilongo kehe oshoka oyili hayi kwatha oompumbwe dha kehe gumwe. Uuna toyi moshilongo shontumba owuna okushendjela iimaliwa yoye moshilongo moka wa katalelapo.

Momangeshefelo ohamu monika iilandithomwa ya yoolokathana moka moongeshefa dhimwe hamu landithwa oongaku, omapaya goomeme nogotate nosho tuu.

Iimaliwa oyi li ya simana mokukalamwenyo komuntu kehe. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta yi moshilongo shontumba oku na oku pingaknitha iimaliwa yoshilongo shawo opo yi kale iimaliwa yoshilongo moka a ya.

Momiiti omuli hamu zi iihongomwa ongaashi iipundi, iitafula, oombete nayilwe wo. Iipundi oyili hayi longithwa momangeshefelo , momagumbo oku kuutumba, nomoosikola oku kuutumba nomoombelewa nakehe pamwe.

Oshilongo kehe oshi li shi na iimaliwa yasho. Moka nombaanga yaTanzia yi li yi na iimaliwa yawo, yi li ya thanekwa ethano lyomupresidente gwawo

Aantu oyeli yena uunongo owundji oku ndulukapo noku etapo iipundi, iitafula noshotu. Moka haya hongo iipundi niitafula miiti, ano momiti.

Aanangeshefa oyeli haya landitha omolwa uuhupilo, haya landitha iihape na yilwe wo. Omangeshefelo ogeli haga kala pomahala ga andjuka nawa, opo alandi yega mone.

Aanangeshefa oyeli yena omangeshefelo ga yoolokathana, puna mboka yena omangeshefelo giikutu, iikulya, iizalomwa, oondjato nosho tuu.

Mositola nenge momahala gomangeshefelo omuli hamukala mwapalelwa nawa iinima yili yapakelwa pamaludhi gawo shoka shili tashikwathele alandi mokuhogolola nawa nomoku kutha iinima pehala limwe.

Ompungulilo yotango yopashigwana ano oFNB oyi li tayi tseyithile oshigwana kutya uuyelele wo ewallet, ano okutuma oshimaliwa shopaumwene owu li wopaumwene, ano kaushi uuyelele wokutaandelithwa. Kuuyelele wa gwedhwa po ya dhengela ko 061 2992222.

Iimaliwa oyili ya simana mokulongithwa oompumbwe dha kehe shimwe mesiku kehe. Oyili ya simana moshilongo kehe oshoka oyo yili eliko lyoshilongo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aakwashigwana kutya oyeli ye na esindano lyekopi lyokolusheno kehangano lyanictus ndoka tali ithanwa oKenwood Elementa, lyoolita yimwe oshinkwanu heyali. Okwa li lyi na N$719 paife N$599.

Aanangeshefa oyeli yena omangeshefelo gayoolokathana mpono pena mboka yena omangeshefelo gokulanditha iikulya, iikunwa nosho tuu. Moka omahala ngoka geli gayela, go ogeli taga monika nawa.

Oshilomgo kehe oshina iimaliwa yasho nenge na tutye iimaliwa oya simana moshilongo kehe, moshitunda kehe. Aantu nenge aakwashigwana oyeli haya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo nenge kehe shoka yeli taye shi pumbwa.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kunkilile aalongithi yawo, kutya kayi na esiku nandenande yi pule aalongithi dhayo oku tuma nenge oku kutha ko iimaliwa.

Megumbo kehe omuli muna ondunda yolukalwa moka muli hamu thikile aantu okutya aayenda nenge aanegumbo moka yeli hayayi etaya kundathana omolwa muli muna okatafula haka haya tulapo iikwatelwa yawo moku ninga kehe shoka taya longo.

Aanangeshefa oyeli ya etapo omangeshefelo gi ili nogi ili, moka nokuli yamwe ya etapo omangeshefelo gokulanditha iikulya, iikunwa noshowo oku iyuvitha nawa naapambele yawo pehala lyomangeshefelo gawo.